tani xeellashe dizayssi hayissan lo'o gita gita asati shiiqidinne issi wuyyite bolla dizayssa asati shiiqidi be qofa aaththishe dizayssa tani be'ashe daysiko

Haathey puda simmidi possus gidi qoletes hayssi tani beyi shin keehippe lo7izayssanne iza giddon wodhdhikka anaska lo7izayssa gididayssa yssi lo7eth di qoncisees.

hayssan aazi beyase dazina giikko gammo dere asatakko gammo dere cima asati shiiqidi madurekke bolla iqqidinne dumma dumma ba wogata haasayishe izetti dizayssa qoncisees

hayssan tani be izayssi gammo bayra bayra asati gita asati shiiqidinne ha bessazan uttidi dizayssanne haaththetikka izata sinthen dizayssi beettees

Tani xeellashe dizay kuwaasse kaassanchatakko ha kuwaasse kaassanchatikka awo nayte awo dere nayte giikko gammo cencha naytakko isetikka tana lo'ettes.

hayssan taas beettishe dizayssi daro asati gammo. asati shiiqidinne issi bessan izati ha simmidi eqqidi dizayssanne dunguza sharbe be godhe bollara yeggidayssakko

Tani be'ashe dizay aaze giikko giddon gashshera bandiray kezada tophphiya bandiray dizayssanne addis zoo parke gizayssi xaafettidi gilzassora uttidayssa

issi gaammo aawa dayssi hu'ey puulunthara puulumidi ekkida aawozi ba sinthan xambaro essidinne aawozi ha simmisidi xeellishe miicishe dizayssi qoncidi beettes

ero hayssanka tani beyizayssi gaammo gita gita asati shiiqidinne daafa lagabeta mayidaytara hizgidi maatabe kushen ocarpi oykkidi idimettishe deettes

tani xeelliza wode issi gita kaameti hayssa ay wogga kaamezi guyenne sintha giidi eqqin asati iza giddon gelishe dees

tani be ashe dizay aaze giikko hayssan muziqakka iza nayti shiiqidinne issi bessan shiiqidinne ba diithanne dumma dumma izati ekkidi dayssa bessee

tani be7ashenne xeellashe dizayssi gammo gita gita bayira asati shiiqidinne issi bessan eqqidi miicishenne ufayettishe dizayssakko

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssan maca asati shiiqidi sinthen aadhdhidinne durishenne dannasishe dizayssa ayssi misilezi taas zaaridi lo7ethidi besseesko

Woddawanne izi aaza qommoy anoso yoo kundirsidi wothin asati shiiqidinne azazanettidinne izi bolla haasayishe deettes guussakko.

Hayssan ay bessize giikko qasseka maca nayti sinthera aadhdhidi guppishe dizayssanne dunguza gammo dunguza asati zara ga7i oyqqidayssakko.

hayssantani xeellizayssa mala gidikko issi addadayssi be duuna bolla mayke oykkidinne aasa ishe izi dizayssa bessees

hayssan tani xeellishe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi biiro giddon uttidayssanne ha asati be kushen waraqata oyqqidi xaafishe dizayssakko

aazi be'ashe dazina giikko gammo dere gita sati shiiqidinne xaraphefe sintsen wothidi izeti uttidinne ha xeellishe dizayssa haysa misilezi taas qoncisidesko

hayssan tani be ashe dizay aaze giikko issi kifile gaathani asati gita gita asati shiiqidinne be waraqaatappe nababishe dizayssa qoncisees

hayssan tani be ishin daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi ba waraqaata bolla xaafishe deettes

Issi addey ay ooththize giikko zo7o qiqqi gida addey be duunaso mayke shiishi oykkidinne haasayana giidi gish izi dizayssa qonciseesko

Tani hi xeellashe dizayssi duge baggara nam'u maca asata pude baggarakka attuma asata hizgidi gaammo dunguza may7idinne izati utti di dizayssakko tani beyizay.

Tani xeellashe dizayssi gammoppe shiiqida cima cima asatakko ha cima cima asatikka ba kushen xambaronne aykko kallota oyqqidi dizayssakko.

Tani ay xeella shedazina giikko issi addedayssi be aypeson manaxire woththidinne hayssa addezi izi aazi qoppishe dizayssa qoncises gubussakko.

Tani be ashe dizay aaze giikko hayssan gita addaraashe giddoni daro asati shiiqidinne uttidayssanne ha asati qasseka dumma dumma ooso oththishe dizayssakko.

Hayssan tani be7ashe dizay aaze giikko anxxila oukkida lo7iza lo7iza macca naytanne qasseka guyera diza attuuma nayti hayssan taas beetishe deettes.

Hayssan ay gude asoo issi nay eqqi dishin tammu gidiza mayketi iza sinthen ay ooththizo hayssan mule izi haasayizayssa gidikko biittay daandee.

tani beyashenne xeellashe dizay aaze giikko maca nayti booththa kumeththa mayo mayidinne iza bolla dumma dumma maata malata dancidi shiiqidi izeti durishe dizayssakko.

Tani xeellashenne be'ashshe dizay aaze giiqqo asati shiiqidi hayssan ufayssara dannasishenne miicishe izati dizayssa taas qoncisesko

tani beyizayssi aaze giikko gashe naya heni baggara miicashe dishin hani baggara guuthu izife gitida naytikka miicishe dizayssa tani beyashe days.

Hayssan qasse tani beyizayssi katha qommoti shiiqidinne ha katha qommoti issi saane giddon shiiqidi woxeti dizayssa hayssan taas bessees guussukko

Hayssan tani be ashe dizay aaze giikko aazazoy abba giddon dizayssa woykko hayssa hay lashoy abba giddon ichidi dizayssa ayssi taas qoncisidi besseesko.

hayssan issi adde dayssi hayssa gaammo dunguzaza daddishe dizayssa tani be ashe days addezikka be daddi kessoyssa kessoyssa may7di be' ishe dees

hayssan tani xeellishin dumma dumma asati ortodokse haymanote kaalliza asati shiiqidinne karezan kumi di dizayssa haysi qoncisesko

Tani xeellashe dizay aaze giikko kase wode shuchchan keexettida keeththetakko ayssi kase wode shuchchan keexxettida keeththeti tani xeelishin keehippe lo'ooso na guussikko ta keeththeti

tani xeellashenne be ashe dizayssi issi kallo eqqida addekko hayssa kallo eqqida ddezikka be deretho woga izi eqqidayssa qoncisees

hayssan kutto asho malay kaxidinne pubule rays gidinne lo7idi mal7iza ogera dizayssa asi izappe mishe dizayssa hayssi nuus qonci seesko

Tani be ashe dizayssi silkey beettes ha silkey bolla daro xuufey xaafetidi dizayssanne irifortere gizayssi dizayssa xaafetidi diza daro miishata be ashe days.

Tani aybe azina gizayssa gidikko silke giddon diza dumma dumma pilkeshineta izi ha nuus bessishe dizayssa hayssa misileza bolla tani keehada akeekadez gussuko

aazi be,she dazi naagizayssa gidikko issi aawa dayssi ba kusheson hayssa mayke geetettizayssa shiishi wothidi ha xeellishe dizayssa beyays

tani xeellashe dizay nam7u erofiyane inbestimente banketi gizayssi xaafeti di diin issi aawa dayssi aasimmidi duuna doydi dizayssakko

Hayssan tani be ishin tiwutire gizayssi xaafetidi uttin iza sinthera qasse kafo malatizayssi kafo milikiteyssa aaletidi dizayssa hayssa misilezi qoncise

hayssani tani be'ishini selamin be xoorinnet iske meche giidi lo'etetha sarotetha oletethan awa gaso hessa giidi dandon gizayssi xaafettidi dees

hayssan tani xeelli shin pootozi woykko hayssan beettizayssazi woheterenna aykkoykka deenna gizayssi ingilizethora xaafettidi deesko

tani be7ashe dizay aaze giikko issi addey bolla kezidi koronte shuboza qachishe dishin qasseka issi addezi gaden eqqidi iza xeellees

Hayssan tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko kuronte shubotakko koronte shubotappe gede baggara gita gita katamati beettishe dizayssi hayssi qoncekko.

hayssan taas beettishe dizay aaze giikko daro asati pude simmidi oge bishe dizayssanne ha asatappe gede baggara worati dizayssa taas qoncises guussukko

tani xeellashenne be ashe dizayssi hayssi pootozi dendidayssi tekinoys parke silken gididayssa garse baggara milikitey bessizayssa hissi taas qoncisees

Ero hayssan qasse tani be ashe dizay aaze giikko asati shiiqidinne koronte shubo qachishe dizayssanne koronte shubozi qasseka qashetishe dizayssa bessees

Yedenaytani xeellash he dizay aaze giikko asati shiiqidinne oge bollara ha simmidi izati eqqididizayssa issi taas qonciseesdie

Tani xeellizayssi dalga ogekko hadalga ogesasi wosacha baggarakka hadirsa baggara dumma dumma koronte shuboti qashetidi dizayssi beettees.

tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan qasseka ha'i wodey lastiqe oydetanne lastiqe xarapheti dizayssakko

hayssan tani xeelli shin issi macana daara be silke giddon birane bankeeys gizayssa xaafadanne bessa she dawus hanayakka tani xeellishin keehippe tana lo7awus

tani be'ashe dizay aaze giikko hayssan karetha kumetha mayida asati shiiqidi aazas izeti mule karethi mayin erikke azanishe dizaththo giidi izeti shiiqi uttidayssa beyays.

hayssan aazi be'ashe dizayssa giikko issi gita keeththey gita hinxay dizayssi beettes hayssika as qasseka tani beyi shin ha keeththezi keehippe lo7izayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko takisi be sefeqede be hizbila yemmicaan idaydelen giidi amarathora xaafettidi dizayssa be ashe days

Tani xeella shedizayssi issi macasiya daara gita suuqe giddon eqqadanne daro hayssa haaththatanne aykko miishata bayza she dizayssa bessee

Tani xeella shedizayssi hayssan qoodan gede usuppun gida asati siiqidinne geboche biiro lanqen teqqidayssa tani qoncizayssa beyays

hayssan tani beyizay aaze giikko asati shiiqidinne issi addadayssi komputere xam7i shin asati qasse shiiqidinne iza lanqen dizayssakko

Hayssan macaynne issi addey aazi giidi xaafiso gizayssa gidikko sooza ooraxisanas aazas gam7etii giizayssa amarethora xaafida.

ero hayssan aazi beyazina gizayssa gidikko dumma dumma poolisetakko ha poolisetikka ha simmidi izeti xeellishe dizayssanne ha poolisetas qeseza baggara dumma dumma hara miisheti booththati beettetes

tani be ashene xeellashe dizay aaze giikko hayssa tama danoppe ashshana mala giidinne baalesilxane tas xaafettidi uttizayssa bessees

Aazi be ashe dazina giikko zo'o molke may'o may'iza poolise masatiza addeti sinthera uttin guyera qasse cililo madha may'iza pooliseti dizayssa mayaama beyays.

Hayssantani xeelizay aaze giikko dumma dumma pooliseti shiiqidinne ha pooliseti ha simmidi uttidi cililo may'o may'di dizayssa qoncisees.

Tani xeellizayssi macanoyti ha baggara huphe bolla gulanti diibdizayssanne hini baggara adde asati qasse issi addey dhiskanaatho giidi dizayssa bessees.

tani xeellizayssi issi karetha adde sa nu deren tani eriza adde dayssakko issa addezikka uttidinne zimmis gidi ha xeellishe dees

Tani be ashe dizay aaze giikko lo7iza keeththekko lo7iza keeththeti keettheti dishin ha keeththezappe giddo baggara kibbeti ekkiza miishay dees

aaze hayssan beettizayssi giikko kutto caaccote malay lo7izanne keehipe lo7iza ora oge agade bolla dizayssa bessees

Hayssan qasseka tani beyi shin itophiyay wodetemisaleta gergizayssi beettees hayssi ay guusse giikko itioophiyay lo7etethan haras leemiso gidana mala gizayssa

hayssan buro keexxettishe diza keeththey dees keexxettishe diza keeththezi ginben keexxettizayssanne duge baggara keexiza attuma naadayssi beettizayssi qoncidi beettees

Hayssan taas beettishe dizay mangiste hinxatakko mangiste hinxati keehippe hayssi lo'ishe dizayssanne iza lanqera diza mithatikka keehippe lo'ishe dizayssa qoncisees

tani xeella shenne be ashe dizay aaze giikko issi issi zumay beettes hayssan qasse worey gede baggara beettizayssanne ginbe shuchcha koyethey beettizayssakko

Ero tani be ashe dizay aaze giikko gita gita lookereta malanne dumma dumma maxaafata izawon woththizayssi gitay oosettidi izi giddizayssa tani xeellashe dizayssakko

tani hayssan xeellashe dizayssi issi timirte keeththa masatizayssa mala hayssi timirte keeththe ta gaanaka erettenna si mangiste hinxa masatizayssi dizayssa qoncisees

Buro keexettishe diza keeththenne ha keeththezi qasseka ginben keexettana giidi ginben izeti izi doomettidayssi keehippe qoncidi beettees.

eroo hayssan tani be izay aaze giikko keehippe wacishenne lo7ishe diza katamazakko ha katamazikka beyishin omarsara maburatezi woykko korontezi eexizay keehippe lo7ees

gedey haassada tani beyishin gita keeththey dees ha gita keeththey karera issi addadayssi duge guppana gish he dizayssa hayssa tani hayzada xeellishin hessatho gees

Hayssan tani xeellishin heedzdzu asati pude dereja bollara kezishe woykko deththa bollara kezishe dizayssa essa misilezi taas qoncisidi bessees.

tani be'iyashe dizayssi yelemi kura kifileketemobil xiginna parti qirin caafe gizayssi xaafeti di dizayssa oge bollara naazi yishe dizayssakko

taas beettishe dizayssi aaze giikko hayssan sookko gita sooy dees ha soza karera melanas gakkida guutha mithati taas beetti shedizayssa taas qoncisideskko

tani be'ashe dizay aaze giikko dalga ogekko dalga ogenne qasseka dalga keeththey dizayssa hayssa misilesa bolla taas bessees

Tani xeellishin issi musilime ammano oykkida aawa dayssi sinthe baggara motore goomma mala be huphe bolla woththidinne guyera hara asata kaalethishe dees.

Hayssan tani be7ashe dizay aaze giikko xaraphe bolla hokkidinne issi nay daro xuufe xaafishe dizayssanne haratikka henira ha shiiqidi dizayssa qoncisees

Aazi be7azina gizayssa gidikko macca nayti be na7a idimmidi idimmidi yiidinne eqqidayssanne issi naya qasseka sharbbe qacha maydayssi beettes.

Hayssan taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko issi addadayssi ha simmidinne gammo dunguza sharbe be qoodhera yeggidayssi eqqidi dees

ero hayssan tani be7ashe dizayssi asati gede simmidi uttidi dizayssanne saleedaza bolla izetas poo7idi diza miishaza nababishe izeti dizayssi beettes.

aaze tani be ashenne xeellashe dizay giikko hayssan izi aaza qommo maashiney oosetidi dizayssa izeti hissi xarape bolla woththidayssa tani be ashe daysko

Ero tani aazi be ashe dazina giikko issi addedayssi korontey iitin ha koronte shu boza uttidi izi giigisishe dizayssa tani hayssan be ashe daysko.

Macanayta payatetha naagizay woykko macanayta wogayyishin macanayti go7ettizayssi hayssi moodise geetettizayssa hestale giddon izeti aaththishe dizayssa qoncisees

hayssan issi attuma naadayssi achche s aayay oyde bolla perqan giidi uttidinne qasse be kusheppe suuthu imisanas gish izi irgizayssi keehippe qoncekko

Aybe ashe dazina giikko asati hayssan shiiqidinne borsado yidinne borsasa giddofe issi macasayssi izaaza qommo immishe dizayssa bessees.

Issi macasi daara keehippe lo7izaara ayfesoykka izis keehi lo7iza aayo daara zo7o shurabe may7i daara be huphe guye oyssethi daara ha simmada eqqadus.

hayssan tani xeellashenne be ashe dizay aaze giikko asati ba qodhera dunguza sharbe may7idinne izati eqqidi dizayssa hayssi taas qoncisees

Tani xeelizayssi aaze giikko nam"u paaranjati soo gelishe dishin qasse gammo asi izatas waraqaata immishe dizayssi hayssi qoncce bettees.

Tani xeellashe dizay aaze giikko hayssan daro asati pude simmidinne xeellishe dagamidi issi bessayizeti xeellishe diza hissa qoncisees

Issi7aayo daarisi ayfe bolla manaxire izati woththidayssanne hayssa manaxirezi aayeya saketiza gish wotettidayssa hayssa misilezi keehi taas qoncisise dees .

hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi kipile giddon hokkidi dizayssanne ha asata qasseka tani beyishin katama asata gididayssa beyays

hayssan qasse limate ooththiza asati bee-akafanne dumma dumma izan goyettiza miishata oykkidinne issi bessan izati shiiqidi uttidayssi hayssan qoncidi beettees

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa daana kabada xillawu nentara giidinne asati issi oosettishe diza keeththeso kezi diizeti yizayssakko

hayssan taas beettishe dizayssi keehippe lo7iza keeththenne ha keeththeza karen dumma dumma abeba masatiza lo7o xiishshati dizayssa qoncisizayssakko

Oge bolani daro asati yishe dizayssanne ogezappe pude bagara qassikka dumma dumma buro keexetishe diza keeththay hayssa misileza bolla qoncccisidi besees.

tani xeellashe diza yaaze giikko hayssan haaththe ogekko haaththe ogesanka daro gade ta meecidi biittaza meecidi aaththezi bees gita oge kessishe dizayssa koncisees

hayssan tani ba ashe dizayssi aaaze giikko tapmaks gizayssi ingilizathora xaafeti didizayssanne hayssan issi bayndira masatizayssakko

Aaze tani beyizay ereetii hayssan asay mule shiiqidi kushe idimmidi azazanizatho giidi izappe aadhdhi aadhdhi eqqidayssa taas bessees.

tani xeellashenne be7ashe dizay aazee giikko asati shiiqidinne dumma dumma dhale kininney bayzettiza keetta giddon dizayssa besses.

Hayssan issi kifile lanqen woykko oge lanqen hashshu saro yideta gizayssi xaafettidi dizayssanne ha ogezi qasse lo,izayssa hayssi taas lo,ethidi qoncisides.

hayssan tani xeella shenne be ashe dizay aaze giikko gammo daro asati shiiqidinne gammo dunguza qoopezanne kooteza may7idi issi fetethan shiiqidi izeti eqqidi dizayssa

Issi adde dayssi pudded simmidi be duuna doya wothidinne haasayishe izi wothidayssa dizayssa hayssi qoncisishe dizayssa tani be ayssikko.

Biittay meecetidinne gadey iitonta mala gadeza goydinne erkene ooththishe dizayssa hayssan bessees.

Tani be ashshe dizay aaze giikko asati mule ba kushe bolla denthidinne caaqishenne qaala gelishe dizayssa siyitas beti siyitas keehippe beettees.

Tani be ashen dizay aaze giikko be gammo zuun ye quca woreda pirdibeeti gizayssi gammo zoone giddon diza quca woredan diza pirde keeththiyo yootishe deesko.

hayssan aazi bessize gizayssa gidikko hayssa markabara qaata be kushen issi nay oykkidi ichi didin harati zuurera eqqidi haratikka uttidi giidi dizayssa bessees

Hayssan tani be ash hedizay poolisetakko ha poolisetikka sinthera uttidayssanne guye baggara qasseka daro dumma dumma asati dizayssa hayssatas keehidi qoncises guussukko

Hayssan mayteme geetettizaaro asas yo7o yo7o haasayi uis wursikko wuri desse gizayssa hayssa duwa histi diizeti shocizaara bettashe dizayssa bessees.

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo zoone selaminna xexitakke tamarso keeththan dizayssi daanna izi oodanti oonanti dizayssa tani be ashe days

Tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssan issi kifile giddon keehippe lo'iza lo'iza xaraphe masatiza miishati dizayssakko.

aazi be ashe dazina giikko asati patana bolla mu leytikka hokkidinne patana patanettishenne beyssa xaafishe dizayssa qoncisees

hayssan tani be ashe dezay aaxe giikko pooliseti shiiqidinne issi bessan shiiqidi uttidayssa hayssi taas qoncisesko

tani be7iza wode issi macasiya daara karetha shaashe hupe bolla qachadanne qas iza karetha may7o may7ada dizayssa izi duunaso maykey shiiqidi dizayssa qoncisees.

hayssan tani be7ishini asa na7as piti immiza asati woyko asa na7as salaame immiza asati shiiqidinne issi bootan shiiqi dizayssa hayssi tas qonccisses

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi aawa ato doogiso doylla yato giza aaway perezidante gididayssa bessi shediza yssakko.

tani xeella she dizayssi issi gita borcame gidida aaway issi bessan kezidinne be qofa asa saasayishe dizayssakko

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko galal7o medho kaameya dumma dumma miishe ta madabaran izati aaththidi immin iza caane hala ekkada iza bizayssi qoncekko

tani xeellashe dizayssi aaza gizayssa gidikko issi gita kaame giddon asati denthidi efidinne benzilenne woykko hayssa naftayzati qolishe dizayssi taas hayssan qoncidi beettees

tani be ashe dizayssi asati shiiqidinne hugezanne kareza sa ogeza pitishe izeti dizayssi taas qoncidibeettesko

Tani xeella shedizayssi asati dumma dumma qoshashatanne buurata shiishshidinne kaame giddon caani shedizayssa yssa misilasa bolla tani akeekka disko.

payda dijitale aydesie qexaye derejawoch gizayssi woykko kaalliza dereja ta gizayssi xaafeti uttidayssa addeyda gammidi xeellees

Tani be ashe dizay aaze giikko hayssan beheerawi metawu qiya kayakardi timeti gizayssi xaafeti gidizayssa hayssan daro miishey taas beettishe deesko

hayssan tani xeellashenne be'ashe dizay payda digitale metowu qa gizayssi bastawuqiya bolla xaafetidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

Tani be7izayssi aaze gizayssa gidikko ato tofiqi shaf gizayssi hayssa addezi ha simmidinna izi uttidi haasayishe dizayssa qoncisees.

Hayssi aazi bessize gizayssa gidikko nam7u maca nayti idogeranne puddera giidi uttidinne izi aazia qommo haasayidi haasayidi izeti issa issara haasabe laamettishe dizayssakko

Tani xeellashenne be'ashshe dizay aaze giikko asati tibi telefisine bolla iziyaaza qommo biidi xeellidinne iza be ishenne iza xeellishe izeti ufayettishe dizayssakko

Tani beuizayssi aazegiikko kare derenne tophiya banddira gididayti issi sora shiiqidi dizayti kare dereppeka giidi shiiqidi disza asati dizayssa tan be

Aazi be ashe dazi naagikko asati issifetethan shiiqidinne issi bessan uttidayssanne ha izati uttidayssazas wugezi qasse keehippe lo'izayssa hayssi qoncisees.

Tani xeellashenne be ashe dizay aaze giikko gammo asati shiiqidinne izyaaza qommoy xaafetti uttidayssa nababishenne be ishe dizayssa bessees.

Hayssan tani aazi be azina giikko muuze giddon asati biidi gelishe dizayssakko hamuuzeza giddon qasse badalatikka dhiyadhdhi toketidi dolishe deettes.

Tani be'iishe dizayssi be metakel manserati manserarati gizayssi dizayssa hayssati izeti aazi gaana koydakkoka tani erikke eqqidi be kushe micidi deettes.

tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidi uttidi dizayssanne ha asata giddora issi addey eqqidi dizayssa hayssi taas qoncishidi bessees

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko asati siyadara shen shiiqidinne izati aykko oththizay eretowa shin izati shiiqi dizayssanne asati uttidayssa bessees.

Tani xeellizayssi aaze giikko sa saleda bolla iziyaza qommoy xaafeti uttin daro asati shiiqidinne saleda bolla dizayssasa xeellettes

Tani beyashenne xeellashe dizay aaze giikko attuma asati shiiqidinne issi bessani dizayssanne nam'u maca asati izata lanqera dizayssa qoncisizayssakko.

Tani xeella she dizayssi gita gita miishekko hayssi gita gita miishezi aaze gizayssa gidikko poolisetakko pooliseppe haray gita miishey dizees.

hayssan tani be ashe dizayssi aaze giikko poolisetanne dumma dumma maca asatara izkididi izeti shiiqidi uttidi dizayssa qoncisees

hayssan aaze tani beyizayssi giikko poliseti shiiqidinne madadara salfeti diizeti eqqidayssanne izappe pude baggara keeththey beettizayssakko

tani hayssan xeellizay aaze giikko pooliseti shiiqidinne be masara bolla denxidinne izeti eqqidi dizayssa kaa7ete kaa7ishe dizayssakko

Tani ay xeelashe dazina giikko sa7iipideri mekelake hasarawita gizayssi xaafeti didin tophiya bayndiray garsera beettiza armakko.

issi salo medhonne booththara hizgidi qalamen qabba7ettida keethethedaara keehippe lo7izara dawus izi karenka nam7u medho tophiya bayndidazi qashettidi uttides

Tani xeellashe dizay aasey giikko poliserazi gidi daro asati shiiqidi issi bessan uttidi kushe idimmidi uttidaykka izan dizayssa qoncisees.

Tani xeellizayssi woykko beyizayssi hayssan oge bolla aspalte bolla hissi zuuro zuuro medhidinne iza bolla booththa miishe teyishe deettes.

Tani be ashe dizayssi daro poolisetanne pooliseti ha simmidinne be masara bayidi yishe dizayssa issi keehippe qoncisees.

Ero hayssan qasseka issi tirapike may7o mayda addedayssi issi naazi oge bolla kame laaggidi bishe dishin iza essidinne waraqata izas immishe dees.

Hayssan tani aazi be azina giikko issi addedayssas waraqata immishe izeti dizayssanne hawaraqata qas addezi ekkishe dizayssakko.

Hayssan dumma dumma pooliseti shiiqidinne pooliseti duge xeellishe dizayssanne ha poolisetappe guye baggara hara poolisetikka sallafettidi yishe dizayssa hayssi qoncisideso.

Ero hayssanka aybayazina giikko daro poolisetinne dumma dumma asati oge bolla kezidi eqqin izati be karabotanne be diitha taammuleyta shiishshidinne ogeza bollara haa yishe deettes.

Hayssan tani beyiza mala gidikko issi poolisey eqqidinne nam'u asata sintheni ba woga izi poolishe dizayssa ayssi taas qoncisees.

Tani be7izay aaze giikko hayssa abi ahimedey iza bolla diza si7iley diza woyllo misiley diza oykkidinne daro asati oge bolla kezi dizayssa bessees.

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi addarasha giddon uttidi be qofa aaththishenne siyishe dizayssa beyays

Tani xeellashe dizay aaze giikko hayssan caallida asati shiiqidinne issi bessan uttidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisees.

tani beyishini zo7etho gizayssa bollara may7ida asati shiiqidinne hayti tani beyi shin polotikka woykko polotikka giddon ooththiza asata masatidi uttidi doossona

Nu dere gaammu asati shiiqidinne paratogidi issi dalga ogera haasimmidi izati yiishe dizayssi qonci dibeettes.

Tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne waraqaata ba kushen oykkidi ha simmidi zeti uttidi dizayssanne haasata kushen waraqatay dizayssakko.

Hayssan oge bolla tani be ishini dumma dumma algatikka pirashetikka dumma dumma miishati kezidi oge bolla diiin iza lanqera asati aadhdhishe dizayssa qoncisees.

hayssan tani beyizayssa gidikko issi addedayssi miicishenne ufayettishe izi gede simmidi xeellishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisishe bessees

Tani be izaysi aaze giikko daro aawati hayssan oge lanqe bolla uttidinne duge simmidi haaththe be sinthen wothidayssa qoncisees

aaze tani beyishe dizayssi yebihirawi petena sertifikeete gizayssa naazi oykkidibbe kushen miicishe be patana zaaadhdhida gish ufayetishe dizayssa hayssi nuus bessees

aazi beettize gizayssa gidikko issi macasiya giddon eqqin issi cima aawaynne qasseka yelaga ada dayssaras gidi izo giddo aaththidi izati issi didizayssi qoncidi bee

tani be'ashenne xeellashe dizay aaze giikko hayssan payda matawuqa karde gizayssi za bolla xaafetidi dizayssi hayssan issi bessan issi addera hisgidi bessishe dees

tani hayssan xeellashe dizayssi aaze giikko makina giddofe wodhishe diza asatanne ha asati makina giddofe wodhishe dizayssa hayssi taas qoncisees

tani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko tiibi giddon woykko telebizine giddon kohaase kaase be ishe caala ashati uttidi dizayssakko

Tani beyashe dizay aaze giikko itiyotelekoome gizayssakko hayssan haray miishey tani beyizay issinikka deenna itiyo telekoome giza sime kardekko

Hayssani cimmida bazazoo masatidara dawus cimmida bazhazoo masatizari lanqeni poolisetinne issi addey kezi dizi lanqen eqqidayssa hayssi taas qonci shishe deeskko

Hayssan tani be ashe dizay aaze giikko caala asatinne dumma dumma asati duge simmidinne uttidayssanne asati qasse tani be ishin telebeshine be ishe dizayssa masatees.

Tani be ashe dizay aaze giikko ha baggara kaame bolla asati kezidi bishe dizayssanne qasse hadirsa baggara asati mitha garsen uttidayssakko.

Hayssan be ashenne tani akiye kashe dizayyaaze giikko asati issi bessan shiiqidi duge baggaranne pudde baggara his gidi dizayssa asati dizayssaasati dizayssa bessees.

tani be ashe dizay aaze giikko issi kifile gaaththani gashe tamare nayti tamarishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

tani be ashe dizay aaze giikko issi macasiya macasi masatiza addedayssi qasse be huphe bolla qoofe woththidinne ha simmidi izi xeellishe dizayssa be ashe days

hayssan wora giddora bishe diza nayta demmays wora giddora bishe diza nayti duge simmidi izati yishe dizayssanne issi nozi miicishe dizayssa qoncisees

Issi adussa na'a dayssi yelaga nay eqqidinne issi lo'iza besan eqidinne ha izi xeelishe dizayssanne booththa shurabe maydayssa be'adis.

tani beyashenne xeellashe dizay aaze giikko nam7u lo7iza maca naytakko hayti lo7iza macanayti issi oge bolla uttidinne ha simmidizeti xeellishenne miici she dizayssa hayssi taas qoncises keehidi

hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko issi adussa na dayssi tophiya bayndira mayidinne maatati ekkida bessan eqqidi dees.

Hayssan tani xeelli shin issi nay piissa lanqen biidinne piissazas pude simmidi eqqidi haaththazi goggishin gammo dunguza pude dhoqu histi oykkides.

Tani ay be ashe dazina giikko gita abbakko ha gita abbaza giddon wogolora bishe diza issi moleta koyiza asi iza iziyaaza qommo mithara abbaza giddon caddishe dizayssa qoncise.

hayssan tani xeellashe dizay geze heeratakko geze heeratan uuthatinne dumma dumma miishati dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessideeskko

Tani xeellizay aazoy egizayssa gidikko hayssan guye baggara daro asati deishin issi lo7iza denba giddon sinthara oyddo asati eqqida

tani xeellashe dizayssi maca naytinne attuma asati shiiqidinne issi bessani topiya bandira bera bolla may7idi miicishe deettes

hayssan tani be7ishini issi maccasiya haatte giddon bollara haattay qolettizayssa giddon baada eqqada be bollaza meecettawuskko.

Hayssan ay be7ashe dazina gizayssa gidikko hayssan issi nayssi maashineza ayfeza bolla issi nayiya wothada iza qasse komppiterza gaathan bes be7ashe dizayssa hayssi bessee

Aaze be ashe tani dizayssi giikko qasseka hayssan issi macasiya komputereza be ashe dishin qasse issi nayaqa be ayfe bolla maashineza wotha dadawus

aaze tani be ashe dizay giikko komputere xam7ashe issi macasiya pude baggara uttin duge baggara dewura qasse izi ayfe xeellashe dizayssa hayssi taas bessees

ero tani be'ashe dizay aaze giikko issi adde dayssi asaza shiishidinne mazagabishe dizayssanne mazagabettanas yida asati shiiqidi eqqidayssa be'ashe days

ziggi tani be ashe dizayssi aaze gikko maca nayti shiiqidinne hayssa bessan komputere giddofe payda mazagabissanas shiiqidi dizayssa

tamare nayti hayssan shiiqidinne salpera eqqidayssa hayssata qasseka borsaka izeti ba7idi dizayssa hayssi tana bessishe deeskko

Hayssan ay be ashe dazina giikko kuwaase kaassanchatakko kuwaase kaassanchati qasseka kuwaaseza meedaza giddon kaa7ishe dizayssanne marshetishe dizayssa qoncisidi bessees.

hayssan tani be ashe dizay aaze giikko kuwaaseka santhatakko kuwaaseka santhati meedaza giddon shiiqidi uttidi dizayssanne izetafe issi sinoti eqqidi dizayssa beyays

Hayssan kuwaase kaasanchati shura beza guye zaarsidi may7dinne haa shiiqidi eqqidinne miicishenne lo7ishe izeti dizayssi qoncen beettes

hayssan tani xeelliza mala gidikko asati shiiqidinne kuwaasey ka7ettiza bessan uttidi kuwaaseza kaasseza beyishe izetti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

Ero hayssan issi addedaysi karetha addey be huphe bolla qoofe wothidinne be duunaso mayke shiishi oykkidi haasayishe izi dizayssa qoncisees

kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7izayssanne kuwaase kaasanchatas qasse bolla kezidi kushe kuwaase kaa7etizayssa naagetishe diza asata be ashe days hayssanka lo7ihe deettes izeet

tani xeelizayssi woykko beyizayssi sporte kahathanchata woykko kuwaase kaasanchata be ashe days

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan karethanne sinthera zo7o asati shiiqidinne issi bessa izati uttidayssanne izati qasse be ishe dizay kuwaase kaassekko

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asatakko asati shiiqidinne issi gashenaa dayssasi iziyaza qommo miisha immishe izati miicidi dizayssa qoncisees.

kuwaase kaasanchati hayssan kuwaase kaa7ishe dizayssanne qasseka izetara maca nayta izeti gididayssan tani hu7ezikka izetas lo7izayssa be'ashe dayssikko

Tani xeellashe dizay aaze giikko hayssan tophphiyan giddon diza gammo geetettiza lo'o dereyn diza kuwaase kassanchcha naytta bessiishshe dizayssakko

Hayssan tani xeelli shin kuwaase kaasanchati shiiqidinne issay issara xooni simmidi izati idimettishenne ufayettishe dizayssa si taas qoncisides.

hayssan kuwaase kaassanchati xoonidinne be kushen wanca oykkidi izati yiidi ufayssara dizayssa hayssa misilezi taas qoncishidi bessees

tani beyizaynne xeellizay aaze giikko issi cima aawa dayssi madareke bolla kesi eqqidi haasayi sheedizayssanne harati izeta denthizayssakko

hayssan izi haasa qommo maashiney dizayssa tani be ishin ayssi ingilizethora kalkuletere giidi xaafettidayssa woykko nuni erizayssa miishe gididayssa qoncisees

Hayssa nu dere gaammo maca asati putto ekkidinne liqaqa bolla suqishe suqishe iza bolla izeti wothidayssa samisi lezi nuus qonciseesko.

tani xeellashe dizay aaze giikko hayssan dumma dumma gashsha naytas giigida waraqa tanne maxaafa masatizayssi shiiqi dii dizayssa hayssantaas qoncisees

tani xeellashe dizayssi issi mashinera addedayssi eqqidinne mithe qanxishenne duuthana gishe dizayssa hayssi taas besseesko

hayssatin sa7aalettidi diza mashshaydees ha mashshazikka qasseka qara masatees qara beqan qanxizayssa masates kohayssi

Tani be ashenne xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kibbera dizayssi shubo masatiza miishay miishay waadhdhidi adhidi dizayssa qoncisizayssakko.

tani be7izayssi hayissan maashinekko maashinezikka dono ukkule histidi qanxidi qanxidi kessiza maashine nne qasse kesidayssazi qasse zayiten xabasettizayssa

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan qasseka hayssa iqata dumma dumma birata miishati izan uttiza bessa xarape saaxine masatizayssi izan dizayssa bessees

aaze hayssi taas beettizay gita abba giddora ase efiza gita markabey beettes hesa markabeza kumidi asi bizayssanne lanqerakka kesidi kesidi izappe wodhanatho hizgidi gakkidiizati dizayssa hayssi taas qoncisees

tani xeellashenne be ashe dizay aaze giikko abba giddora wogoloy gita wogoloy daro asa caanidi efishe dizayssanne ha asazi qasse izan ufawettishe dizayssakko

nam7u caala asati gezze asati para togidinne ha simmidi paraza bolla izati yishe dishin asati izata dingate denthidayssi hayssi taas qonci dibettidesko

hayssan daro kaameti shiiqidinne daradaretidinne issi bessan shiiqidi dizayssa hayssa misilezi qoncisishes dees guussakko

tani xeellizayssi aspaltekko aspalteza bollara gita kaamey ayssuuzey yishe dizayssanne mitthi iza lanqen dizayssakko

Tani xeellashe dizay aaze giikko issi gita kaamekko hayssa kaamezikka qasseka gita gita gidishin haaththetanne lambata caanizayssakko

Tani xeellashenne be ashe dizayssi bazazo gizaaro kaamiyokko anna bazazhiya gede ichachunne oyddu asa kanche caano dandayizayssa tani erays.

tani be ashe dizayssi issi motoreynnay heedzdzu asa caanidi ekkidinne oge bollara duge simmidi bishe dizayssakko

hayssa tani xeelliza wodey aaze dizay giikko motorekko motoretho giza dumma dumma miishati karethara ooththetidayti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisides gussukko

tani be7ashenne woykko xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gita gita katamatakko ha gita gita katamatasi pooqeza bollara maatay dolishe dizayssakko

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko gita pooqe keeththekko hayssa gita pooqe keeththesi bolla ay gize giikko hashshu intena lo7ides gees

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi caala aawa dayssi haara gede simmidi eqqin qasseka issi yela gana dayssi izatara haasayishe dizayssakko.

hayssan taas beettishe dizayssi gitalay bererikko hayssa gitalay bereriza giddon daro asi beettenna nam7u nayti kanche beettishe dizayssa hayssi taas qoncises guussukko

tani xeellashe dizayssi aaze giikko ayssan qeeri nayti gashe nayti kifile giddon tamari shedizayssanne hatamare nayti xaafi shedizayssakko

Tani be ashe dizayssi tamaridinne wursidi anjetetha gallassani ciishshatanne dumma dumma miishota nayti oyqqidinne uttidi dizayssakko

Tani xeellashe dizay aaze giikko kifile giddon xaraphetinne oydeti lo7izayti lo7izayti dizayssakko haytikka tani beyishin keehippe lo7oosona.

hayssan tani be ashe dizay aaze giikko dumma dumma misigabaza bootanne masagabettizayssa daro miishata bessishe diza miishe beashe daysiko

tani be7ashe dizay aaze giikko issi karetha addedayssakko ha karetha addezikka gedes misidi xeelli shedizayssa hayssa misilezi taas qoncises guussikko

hayssan tani xeellashe dizayssi hayssan xiqureyanbessa nam7antho deeththa timirte keeththa gizayssi xaafettidi dizayssa tani be'ashe daysiko

tani be'ashe dizay aaze giikko sangadeti ha baggara beettishin qasse keeththe giddora asati gaaththara pude kesishe dizayssi beettees

issi adde dayssi keehippe ordidi baqanaso ekkidayssi hayssa addezi ba duunaso mayke shiishi wothidinne haasayishe dees

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon woykko maxaafa keeththa giddon tamare nayti shiiqidinne nababishe dizayssa taas hayssi koncis

tani xeellashe dizayssi bandirakko bandira nam7u bandiray tophiya bandiray eqqidi dizayssanne qasse bandirazappe guye baggara gita qorqoroy dizayssa lo7o keeththey dizayssa bessee

tani be7ashe dizayssi issi addey ba duunaso wazi shiishshidinne mayke shiishshi woththidayssa ne izi haasayishe dizayssa qoncises guussakko

Ero'o aaze tani be ashe dizay giikko daro tamare nayti booththu bollara may'ida tamare nayti shiiqidinne issi kifile giddon izeti uttidi dizayssa hayssi qoncisides.

hayssan tani aybe'ashe dazina giikko asati komputere kifilen gelidinne mule tamare nayti kompute kireeza tamarishenne tamarsishe izati dizayssa qoncise

Tani xeelizay aaze giikko buro keexxettashe diza ashe gorqoro keeththekko buro keexxettashenne mithiya izi lanqen shiiqashe dawusiko.

Hayssan qasse gita gita shuchchara gibbezi ogezi yoosetidi diin ayssi ziyaaza gibbe gido eriwashin tani beyishin ayssi katamatan diza timirte keeththata masates.

Hayssan keehippe lo'zayssa be'izayssi aaze giiko keehidi cimi ekida aawa dayssi kezidi tadelenne tadesse izidi xaafishe dizayssi tana garantides.

buro keexettidi ginbettidi buro kezishi diza keeththey beettes buro keexettishi diza keeththezikka hissi aykkoyka qalameykkatiyetonta buro keexettizayssakko heyissi beettizay

Hayssan qasse aybeyaashe dazina giikko issi mithay garsen daro asati shiiqi eqqida shin ha asata sinthera nam7u addetikka eqqidi sharbe qoodhera yeggidi deettes.

Hayssa gita maashinezi beettees gita mashinezi qasse gadeza goyi sheddizayssanne issi addey iza sinthen eqqidayssa bessees izikka addezi zo7o addekko.

tani aazi be7ashe dazina giikko keehippe gita gidida keeththekko hayssa keehippe gita gidida keeththezikka keeththe karen diza berene aaze gizayssakko tani be7izay.

Tani be7ashe dizay aaze giikko wora giddora asi ooratha oge kessididayssanne maashinezikka ha7i woraza kessishe goyishe dizayssa hayssa misilezi qonccisees.

Kaamey shigita kaamey ayssi maashinezi gade goyizayssazi yiidinne gade goyishin iza sinthara asati oydati eqqidi doosa.

Tani xeellashe dizayssi nam7u baggarakka diza ogekko nam7u baggarakka diza ogezi keehippe lo7izayssanne ogezi oorathi oosetti kezidayssakko.

Tani hiihi xeellizayssi aaze giikko katamakko keehi gita katamay dees ha keehi giita katamaza lanqera ramishe kaametikka bishe dizayssa.

Tani be ashe dizay aaze giikko haathe bomba tubbo izeti garsenaaqqidi iza bombaza ooththishe dizayssa qonciseskko

Tani xeellashe dizayssi hayssan adussa adussa asati oge bollara gede simmidinne bishe dizayssanne haasati qasse sinthara izetas keeththey keexettizayssakko.

Hayssan qasseka aazi be azina giikko koronte shubo ziikkonta kitettidi xuugetishe dizayssanne hayssa koronte shuboza giigissanas asikka iza matan bayndayssa tani xeellashe days.

Tani xeella shedizayssi hayssan bomba bollara haaththey daro ogera qoleti shedizayssanne ha bombazi garsera waaxeti dizayssa qoncisees izi wooththida.